Ɓawo sare nda leɗɗeji fulawa, leggal ɗo vangi nda fulawa jido vangi ha totton nda hite nda lambbatu, nafu hite ni haska hedido, mai goddo yiya ha dilla ta yiya ko naftira be mai fu ao naftira be hite janareta be hokka dum hite.

Kanti wa manga viyete nga supa maket. Nda himɓe ɗo jooɗi ha dammugal ma nga. Nda masinji ɗo dari. Nda kujeji coggu. Nda mi ɗo lara roobaji ndiyam, nda gongomji kujeji yarugo.

Lambatu, ndaa mahol saare ,ndaa jamɗe aati fulaawa. Ndaa fulawaji may ɗo aawe a nder totton ,ndaa sera may bo, woodi ko ɓilia totton ɓaleejum bana limsere ni. Lambatu ni ɓe ɗo naftira ɗum, ndiyam tokka haa nder totton, ta nasta ci'e himɓe ko wonna law.

Kofi guda ɗiɗi ɗo joɗi ɓe kare naftirgo bo ittina kujeji ko nandi be irin woya radio telefon remut der maini wodi screw driver wodi playa wodi ama.

Nda ladde, nda lawol ɗo we'iti. Nda leɗɗe, nda gene, nda koseje, nda ko nandi be mai. Nda dule ɗo wanga ha gaɗa ni. Ɗum babe on jei yaugo wanca, laara ko Allah waɗi ha duniyaru be ko nandi be mai.

Ɓoggol faunirgol, ɓe haɓɓagol ha junngo, bana kobo. Rowɓe bee worɓe bu haɓɓa da hoore maagol ɗo mari bel ɗo jooɗi dow tebul. Banni mai to ɗum fauni ɗum wati koɗume junngo gotel haɓɓi agoogo se ɓe haɓɓana gol hangol bo.

himbe depbo be gorko ɓeɗo joɗi do baranda gorko watiriga petel be sala jutiga be paɗe borne, gorkoabo watiriga salla petel be paɗe borne nda sera mabbe bo fulawaji ɗo wangi.

Shagowa defte viete liberary nda defte ɗo sili hado totton da goɗɗe fere guda tati hadodo marde kologol dmbwadi debte din hunde on mardum nafu ha rayuww ngam ɗum ɗo hokka himɓe andal sona be andal mai bo himbe joɗatako.

Kujeji naftirgo ko shafi ngesa ko nyiɓalo, nder man nda gorawa yarnargo ngaɗo joɗi nder wilbairo turugo, nda shevur nda manjagara nda gene ha sera nda durowa fere nda drom ha ɓawo.

"Lariya petel" lariya maini ɗum do naftoro ha sekugo hunde bana ko nandi sha'i, ti gari be ko lutti to goɗɗo ɗo seka ɗon ko woni der totton kuwida yarugo ko bana ha wadirgo timai ko ko nandi be mai se naftira be mai siwa kadi.

Debbo o wati riga boɗejum borgowa ɓalewo haa bandu mako, o waɗi morɗi be gaasa mako ɗohabda morugo, o wannika nyebba ɓe fuɗɗi morugo ɓe timminai ɓeɗo habda timmungo.

Booro wakkugo ɗo kasi haa babal soorugo kujeeji. Booro bikkoy peppetoy yaadata makaranta. Booro ni ɗum ɗo naftira on waata konanndi defte, nyaamdu maɓɓe ko ɓe naftirta gabaɗaya ɓe watata nder booro mai wakkati yahugo babe janngirde.

Fulaawa ɗo aawi nder wayaaji. Ndaa junngo ɗo haɓda ittugo, pinndi fulaawa may daneejum. Fulaawa ni kuujeji on naane ma koo wo''inta saare. Kannju on a yi jey o ittata ɗoo ɓurda koo ɗume woɗugo. Ɗum ɗo hokka himɓe ''nishaɗi'' haa saare.

Jungo ɗo jogi urdi oɗo takki lalle ha koli mako ha peɗeli mako takki lalle boɗejum , urdi hunde nafturgo fufina ɓandu be limse halakacuɗum, heɓa ɗum urna limse ko to ɗo nasta nder himɓe tanuma.

Koromje wiyeteɗe kuyi da piloji ya do totton da jamdi ferero dari be kasitaya je ya totton da shagoji do wangasera da chago koromje mai da goddo ferero dari ha dammugal korom shago mai do bidda wayamudum.

Sudu, nda dammugal, nda boro balewol joɗi, nda windo nda yite, boroni ɗum kuje on lowugo defte yada makara, nda defte jangerɗe, dammugal bo lawol on je nastinta gudo nder sudu, fa hain den hite bo haskina goddo lara ko yi Ata ha nder sudu.

Nyiɓaalowa townga, ndaa nga ɗo, dow maaga woodi pawneji kujeji fere ba taaya, inde maaga edmond, ndaa dammugal nastorde, ndaa mahol yaasi ha tontton, les mai ni woodi nyiɓaalo fere ɗo mari boɗejum.

Saare nde ɓe wi’ata gidan sama, nda windo, nda dammugal ha sera, nda windo ji suudu ɗo nda windoji fere ɗo maɓɓiti marɗi gilas, nda dou saare mai bo donko ɗo wanga hatoton danejuum danejuum ni, be penti ɗum danejuum mai.

Katako ɓe fuɗɗi tappugo korwal nda buhuji ha sera nda shagu kolwal ɓe fuɗɗi tappugo maini ɓe wadan kushin on kushin mai bo hunde jo'ungo ha palo. Buhuji ɗo bo ɓe wati kare maɓɓe je be naftirta ha nder. Nda kushinji mai timminga ɓawo ɗo.

Faandu, faandu lekki ombo. Ɓe ɗo naftira ɓe moɗa, ko ɓe yara hokka ɓikkoi ɓe somnina ɓe heɓa yara. Ɗum ɗo nafa on haa faddugo nyau, hidde ko goɗɗo heɓa yotta likkitaajo.

lekki, ɗum do naftira hato goddo yamdai, heba moda, heba wada dama, nda parasita mol, nda haidirappi lekki yonte zazzabi be ko nandi nawol hore, be kujeji fere, to goddo yamdai ya dokta hokkadum dede no mo data heba sauki.

Ɓingel debbo "oɗo dari oɗo wati riga be sikel be gele boɗejum. Nda mbelu mako ɗo wangi bana oɗo dillana, bana oɗo darina. Nda leggal fere ɗo wanga ɓawo mako be hollay hore mako bo.

Inji namuwo, ɓeɗo waɗi konectin koil mai ɓe bel to ayirli inji mai, ɓoila hore mai nama, kurori ko butali kodume, nɗa daro joɗi ɓe gauri ha nɗer je ɓe waɗi na mol.

Jungo ɗo jogi toshi toshi man mboɗewa gado mari kungel fere ɗo wali ha ɓawo bana batir nda hasera mai bo wodi kujeji shoggu konandi be toshi mai kalkuleto ha chago sorugo.

Bobal lare lare viete dum yotub, YoTube ni dum babal on bo dum goddo yata lara kala koyiidi fu a duniya, to bo dobilata hunde modum to wadi rekordin koko nandi be video be kuje ji fere.

Shinshin ɗo joɗi dou plet. Nda sare ha sera nda dammugal ɗo wanga, nda jamɗe sare man ɗo vanga, ɓeɗo naftira shinchini ni ɓe nyama ɗo maga ko nandi velo be ko lutti.

Jngo ɗo jogi nyebbam gongonwa cuuɗiwa ɗum maagani. Woodi hoto fauru, inde maa jam jaguwa. Ɗum nyebbam on nga rowɓe wujinta laral maɓɓe, heɓa ngal ɓedda ɗiggugo.

Guuga, ɗum ɗo wadira nga be tayaje mota baɗɗe, sei ɓe waɗa ɓe lota. Ɓe ɗo naftira nga ɓe nyeɗa ndiyam haa nder wauru. Wauru ɗo luggi goɗɗo jokkataako sei to naftiri be irin maga, be ɓoggol on bo naftirta nyeɗa ndiyam mai, naftira be majam.

Ɓikkonji ha babal latugo bol, ɓe ɗo lata bol ɓe wari nda ɓe ɗo waati rigaji maɓɓe chuuɗi, ɓe ɗo bo ɗo waati boɗeeje, ɓe fuɗɗan latugo bol mai, nda babal latugo mai ha ɓaawo ni, nda ci'e ji ɗo wanga gaɗa wuro ha nder totton ɗo wanga.

Saare nda dammude mare guda ɗiɗi nda windo ha sera nda babal ɓe waɗi bana hedduna sirra do sare wani townde nda gene ha les nda baranda sareni ɗum huunde walugo on.

Nda dotti en ɗo dari be nayo ha yeso sare sare ɗon bana sare lamu, da goddo fere ha gaɗa maɓɓe, hoto wol mai nandi kaɓɓugol, na wakkati mai wala kalaji ma ɓe ɗo haɓɓi meteli dotti en leddi.

Buhangal mardum wokkere didi fu gam motaji, kekenapebji da cabbi haskata hite dow lawol da himbe komoi fu ɗo waɗa harkaji muɗum da aluwaji andinore da ɓoggi hite.

Ɓikkon leɗɗe vi'eteekon Nyelɓe, ɗo jooɗi haa nder rooba, ɓikkon leɗɗe konni ɓe ɗo murakon on, kon ɗo hebo haa dow leɗɗe feere ɓe tawata ɗum haa ladde soosay, rooba boo ɓe waawan ɓe waata ɓikkoy leɗɗe may, ɓe waawan ɓe waata kuroori, ɓe waata butaali.

Cebul be nyamduuji naw'i naw'i a dow ton. Ɓikkoy makaranta wakkati ɓe ummi, wakkati bo nyaamugo maɓɓe. Ɓe wari ɓe ɗo nyaama, ndaa mallumjo maɓɓe dari, ɗo hakkilini ɓe, ndaa babal vindugo maɓɓe ɗo vanngi haa ɓaawo, be alluhawa naftirowa yiite fu, ɗo vanngi haa ɓaawo may.

Flawa kujeji faunugo sare. Nda ɗi ɗo awi hebbini ha dou sare mai. Ɗi ɗo mari kolo, ɗi ɗo fauni sare. To a lara ɗi ni a nana hakkilo ma ɗo wali. Ɗiɗo waɗi cuɗi-cuɗi. Ɗi ɗo vooɗi, ɗo mari penti ha totton, nda penti mai boɗejum boɗeejum kanjum mai.

Beɗii kala kala ɗuɗɗi, beɗii ɗum kujeji on ɗum fulɓe ɓuri naftirgo ɓe ɗon mabbira kujeji ngam ko ɓuri ɗuɗugo ma ɓe ɗo mabbira tummude to ɓe wati kosam, nyiri, ko shobbal nder mare.

Sare nda dammuɗe mare, nda windoji ha dou, nda hunde nangugo ko larete ha dou, nda babal nyamugo be yarugo ha les totton. Ha totton ɗoni ɗum babal on je goɗɗo yahata heɓa nyamdu be ko yaroo.

Goɗɗo derkejo ɗo joɗi wati rigawol cuɗiwol jungol, ɗo ɓorni paɗe ɓorne, ɗo jogi tummude be kosam. Tummude ni ɓe sehan ɗum on haa dow ɓikkon leɗɗe fere, kosam bo ɓe heɓi ɗum haa nagge.

Goɗɗo oɗo wati riga, be salla, be gare. Oɗo wati paɗe ɓorne, oɗo wati a gogo jogi lengoru matotiral, oɗo wurta sare nda dammugal sare mai haɓawo mako, nda baranda ɗo didi ha ɓawo mako, oɗo yaɓi dow baranda.

Limse ɗo ɓili nder durowa, limse ɗuɗɗe. Ɗuɗdum mai bo nder maaje ɗum riigaji juɗɗi on ɗum rowɓe faunorto, ha der sudu. Holli ni ɗum sudu debbo on, o ɗo sigi limse mako, o ɗo ɓili ɗe dou waya.

Sare wiyetende gidan sama da mota du dariya leddi da mashin dafulawa do banga dagodo fere do darya doni sare ni dumba balon jebiya dama naftirta walo jodowande roton hisanange beyende hu kanjuwe naftirta sare.

kuje defugo ɗum naftirta be hite lamtarki, ndaɗum be hautini ɗum hababal hite mai, nder mai nda babal hautugo hite mai ha gaɗani, nder mai bo ɓe wadi nyebbe be ndiyam, ɗon lare nder totton, dum do naftira deforo himbe hebako nyamata iyeda.

Turmiji ɗum limse on roɓe naftirta. Ɓeɗo nyoota ɗum kala-kala ɓe naftira ɓe ɓorna, ɓe waɗira shungullaji maɓɓe ko nandi be buki julde, inde, julde laiha, julde sumai fuu mai ɓeɗo naftira be limse ɓe waɗa kanyum on ɗo joɗi haa nder babal sorugo.

Ɓigel debbo waati riiga boɗejum be siket ɓalejum. Oɗo moori hore maako. Oɗo fauna babal be fulawa ji, oɗo haɓɓa ɗi dow labule. Irin babe warugo waɗa buki, oɗo fauna ni hiddeko ɗum fuɗɗa buki mai.

Julurde, maunde da babal liman jodata do korwal to wadi hudubareta da ha serani mido lara be vindi Allahu Akhbar, da AC do bili ha totton da tebol resugo debte ha sera totton da carpet julurde mai.

Himbe fi'oɓe bol ɓawo ɓe fi'e ɓe wari ɓeɗo hosa hoto, woɓɓe ɗo joɗi woɓɓe ɗo dari, nda jemma fuɗɗi waɗugo hite ɗo haska ɓe. Ɓawo maɓɓe wodi leɗɗe wodi mahol.

Teburwa sigaji ga be naftirta be leɗɗe be seha be waɗa nga. Be waɗi nga jotta nga ɗo ɗari. Nga ɗo sigi paɗeji kala kala. Ɗi robe beɗi worbe. Nɗa boro vakkugo je robe ɗo joɗi ha sera. Nɗa nyebam wujugo ɗo joɗi ha ɗow totton.

"Hukuuma" ɗo dari ɗo maɓɓi yeeso maako, o ɗo waati paɗe "hukuuma" may. O ɗo ɓorni, o ɗo jogi binndiga. Ndaa allowa hollata ɗum babal on warugo nasta nder leddi Naajeerya ndaa ci'e ha gaɗa nii ɗo dari.

Fulaak fulaak ni ɗum hunde'on ko sendaata leddi be leddi, ndagal ngal ɗo maarii koloo ɓalejum be boɗejum, ɓeɗo diidi hundee ba sondoni hadou totton be koloo feere. Bo nga ɗo maari koode-koode ɗo diidi danejum.

Alluhaaji andinoore gudaa ɗiɗi, ndaa himɓe ɗo dilla sera nii, ɓe ɗo dilla makaranta, nder alluhaaji mai ni, ngoota ɗo waɗa andinoore dow ha ɗo on babal jangirde al-manaafi sains akadami, ngoota bo ɗo waɗa andinoore dow nyebbam mba'anteji ko nandi maashin, keke-napep, be mota.

debbo ɗo joodi jogi kolooji, oɗo diida dow alluhawa feere, alluha mai ɗo ɓili haa dow, nda oɗo jogi mbeɗu bee koolooji ɗuɗɗi oɗo haɓɓi dankwali oɗo waati oldi haa daande maako.

Diidaɗum. Ɓe diidii goɗɗo oɗo jooɗi jogi leggal nii, ɓe diidii ɓe fauni kujeji feere. Woɓɓe feere ɗo naftira ɗum haa irin yaare ji maɓɓe. Ɓe naftira ɓe waɗa al-ada ji maɓɓe. Ɓe naftira ɓe waɗa babal warugo laara.

Himɓe joodi. Nda Gomnajo Kano mo jotta Abba Ka if Yusuf odo jogi tasbiriwol oɗo waati agogo ha jungo mako. Goɗɗo Bo ɗo joɗi ha yeso mako do wati gare chudi, nda woɓɓe feere bo ɗo jodi ha sera.

Dottijo owati jappa be gare owati hummere. Owati glas odo wuri hummere mako mai. Ɗottien ni ɗ vala himbe ha ɗenr wuro. Ko shafi kita, anɗal be koɗume ha mabbe woni gam be wuri fabbugo.

Kekenapep ga naftirta ha asibiti ,hado hosugo nyauɓe daga sare yarabe habe hebata nyaundigu mabbe e ko yawi nder maganido mari kujeji ko dum fuɗdata hokkugo goddo do nyaudigu mai hidde ko oyotta ha likita'en mauɓe mauɓe larata mo.

Flagwa leddi: Nga ɗo mari kolo tati. Nga ɗo mari boɗejum, nga ɗo mari yellow, nga ɗo mari chuɗi. Ɓedo zani kodere ha shaka mai. Bo ɗum ɗo naftira dou flag leddi flagwa ghana ko ɗo nandi banni mai.

Inji namugo nama butali, nyebbe, gauri ko nandi be kujeji nyamugo do jag inji wa mai ga do naftira be petir on ga do mari inji ha yeso maga, ndenuha hore mai bo bel on naftirta wada jokki ndira dum dum hautato a ummi dum dum nama, der da bbokiti be robawado jodi hasera mai bo do mari nyamduko be waddi namugo ato ton.

Saare ɗo dow nyiɓugo timminaaka, ndaa ɓe ɗo waɗi leɗɗe-leɗɗe je ɗum naftirta ɗum va'a ɗum yara kare nyiɓugo mai ha dow, nda windoji ha sera, nda kare kuuɗeji fere ha les totton, nda huwooɓe mai bo, gooto ɗo wanga ha sera.

Ɓingal debbo oɗo fauni oɗo waɗi gasa jutinga. Gasa mako ɗo dirti ha dou balbe mako. Oɗo vakki boro, oɗo dari, odo ɓorni rigawa manga judga'ngawa ɓeviya "takaba" kanju roɓe ɓornata fauniroji be maji.

Deftere Alkur'anure maunde teddu nde shenide. Nde ɗo mari penti boɗejum be vindi Arabiya be penti chudi. Alkur'anire deftere on nde heɓoto janga dokaji ɗi Allah be Annabijo vi'i. Allah vi' I Annabijo wari jangina en.

Ɓaɓal sorrugo urɗi, nɗaɗi heɓini ha ɓawo totto ni. Ha nɗer teɓurgin. Nɗa ɓe waɗɗi wori ha yeso. Ɓe iti ha nɗer kawaliji mai ɗo bilinɗiri. Kolɓa wa maini ɗum ɓokko ɓokkowa on. Urɗi ɗum ɗo naftira wata ha limse, e wata ha balɗu hala piyagol.

Goɗɗo ɗo dari do wati hufnere ve 'etede fisinkap, o ɗo wati gilas o do wati riga wa pewol be sallah be paɗe borne, odo dari on ha babal ummugo piro je nda goɗɗo fere haɓawo mako ɗo jogi boro.

Leso mango be katifa hadomago nda ha sera wodi darogal wodii hunde kunnugo hite ha sera. Leso ni ɗum hunde on bi'adama naftirto walo ngam ta wala ha leddi hala pewol.

Sare nyiɓanɗe timmiɗaga. nɗa bulog je goɗɗe fere ɓe nyiɓa ha sare. nɗa ɓaɓal ɓe nyiɓatama ha sera. Nɗa nyiɓowo mai ɗo hauta kujeji nyiɓugo. Nɗa bokiti ɓe naftirta ɓe nyeɗa nɗiya ɓe wara ɓe nyiɓira mai. Nɗa cebul ha sera totton.

batiri be do naftira nga be hokka hite asare, nga do dari .Nafu hite maini heba haskana himbe heba ko yi'ata ngam goddo wawata huwa ko dume ,nder nyimre ,be do hautinaga ko kunnete mayi ha hore maga ,ko vangi guda didi do be haurata.

Himɓe, ɗo joɗi hababal latugo bol, ɓeɗo lara latoɓe nda goɗɗo fere ɗo wailiti larira ɗo, woɓɓe fere bo ɗo larira ni, yeso maɓɓe ɓe ati hakkunde maɓɓe be latoɓe, wai taɓe nasta ɓetawa latoɓe mai, ɗum ɗo waɗa fijirleji ɗoni heɓa goɗɗo heba njamu ha ɓandu muɗuma.

Regawol judngol gol be vi’ata kaba ko gown nda ngol ɗon mari paunde ɓe wadi paune maini be k’e regaji maini roɓɓe on ɓorna ta di ɓe faunira ɓe waɗa bukiji mabbe ɓawo mako bo nda dammugal sudu ɗo wanga.

Jungo binjel debbo ɗ o jogi wunde wujugo nda yi terema bo ɗo wanga wujugo pouda oɗo wujana yeso mako wakkatiw o faunata, paudani ɗo chanjina be yeeso waltina ɓe yeso mai majjina to wodi damuwa putte.

Pilat be shokali, be marori be hako, hasera, be ha koji konandi tumatur tattase mebtai be ɗo me be hauti ɗom, ɗom nyamdu on ɓe hauti nda carot ga ɗow ha ndir tuttun.

Robaji bido mabbi dawodi basket seratoton da pledji fu ha seratoton ,robanidum watiran kujeji ɗuddum daga ko andi butali gauri nyebbe marori sigiran gurori sigiran kujeji duɗɗum.

Sare lamu himɓɓe ɗo sala ha yonde totton ɗo holla ɗum sare lamiɗo on, ha totton o joɗata o lama ɓe woni les mako o wanna ɓe kitaji ko hani o wana be ha wuro mai fu, himɓeji ɗo bo komai fu ɗo dilla lumo on ya tefa ko watta, goɗɗo fere bo ɗo wara homna lamɗo mai on den sala.

Leso pamaro go ɗo mari kujeji ɓaleji ɓaleji ha dou totton, nda Mashin ha sera, nda dammugal nastugo saare ha ni, mashini ɗum hunde on ba'ugo waɗa yadu je waɗata ko be kosɗe.

Nda chuɗi shagoji da koromje hayeso shagoji. Kala korwal fu ɗo mari filojiya ha dou totton. Wodi filo boɗewa wodi chuɗiwa, nda tebul ɗon vangi ha dou totton Koromje'on ɗe Sigugo ha Palo.

Dammugal saare ,ndaa famaral ɗum himɓe naftirto ɗo nasto ,mangal may bo moota naftirto, ɗo nasto saare may bo. Nder maare ɗo mari himɓe ,ndaa dow mare ɗo mari winndo, ndaa sera may kuwano maare ɗo wannga.

Ɓingel debbo ɓe ɗo wati goigoi ɗo ati mo, nandi ba o ɓornai riga nda kole mako ɗo wanga be lalle, o mori morɗi mako boɗɗi ɗiɗo jimbiti ha hedi gite mako, morɗi mai ɓe haɓɓiɗi be bikkon kukkon fere be wvyata bits.

Sarga be yeeri ɗo jooɗi ha dou babal, sarga mai ɗo mari paune paune mai ɗo jimbiti, to roɓe ɗo naftira sarga mai ɓe waɗira pauneji maɓɓe irin to ɓe waɗan buki, ko ko nandi be mai ɓe naftira ɗum heɓa ɓe faunoro.

Korwal joɗorgal, ɗum ɗo naftira ɗum ha sare musamman roɓe ɗo naftira ngal joɗa deforo. Worɓe irin toɓe waɗi hoɓbe ɓe hokkan joɗira, tow goɗɗo wari ta joɗa ha leddi jodan dow mangal, ngal ɗo mari nafu sosai ha sare.

Nyamdu ɗo jooɗi haa dow pulet, ndaa haako zogale, ndaa albasa .Nyamdu ni ɗum ɗo nyaama heɓa, ɗum heɓa njamu haa ɓanndu. Haako may bo, ɗo hokka goɗɗo njamu haa ɓanndu. Ɓe ɗo naftira ɗum bo, be lekki sosay sosay, ɗum ɗo waɗa lekki.

Lumsere marde fulawaji, ndeɗo mari ndiyam balejum, danejum, limsini kuje un ɗum himɓe naftir tow ɓorno musamman ndedo nde roɓe on naftir tor fauno wakkati sungullaji kunaldi inde be julde.